Tayyo aawa aaway ba yelagetettan biittappe biitta yuutidinne keehi oosuwa siiqide takkooga ta niyo yootidana. Hegakka i nu aawa keehin lohissoogappe denddagan nu soo aawaykka oosuwa keehin luxiyooga ta niyo hega hassayssa eriyaana?

Sodo heeran keehi takkida asay de'kko baaso oosuwa oottiyo wode ayimala urqqay ogiyan beettidi asaa hemetawu wayissaakko neeni hassayaneeshsha? Wodee keehi gam'oigaappe denddidaagan baaso oosuwa oosettido wodee gam'iyaba gidikkonne hegaa ne hassayanee?

Udulay udula miittay saanee harabay qassi keehi nu so giddon go"ettiyoobay so miishati nuna keehi go"iyoogaadan neeni hassaya eray? Hegeeta shammanawu qassi keehi daro miishshay koshshiyogaashin neeni hegaa eray?

Ha wodiyan daro asay oge buussa, tuuriziyanne baqataa heezza issi mala gi qopiyooge nena keehin malalissiyaaba gidenee?

Tanni na'atettani de'ishin herani issi almazo giyo mishiriyaa kehi maliyaa qarebo giyoo ushshaa asassi bayziyoggaa nenni erayi hee wodee apuni birrani aa bayziyakonne neyoo yottidannaa, hee wodee guttaa birrani bayziyabbaa gidikonne, hegaa malaa ushshaa ta hegappe siminni uyaa eranagaakkaa ta neyo yottabeyikkee gidenne.

Maallado maallado maalladuwappe issi saatiyan oduwa odiyaa bitaniya huuphiya ne be"a eray? I ba huuphiya pixi pixi yiiyee waatiishsha? I ba huuphiya pixiyaba gidiko ay mala baxariyan go"ettisha? Hegaa ne akeeka eray?

Luqaassi basoon oottiddo pariniichcheriya bea eray? A son de'iya pariniichcheriya I oottoogaashin hegaa akeekkadiisha hegaa akeekkiyaba giddikko ne shin nesoossi luqaassaga mala parnichcheeriya oottissanawu qoppabeykki?

Toophiya banddranne Eritteera banddra naa'a dummaatetta neen eray? Neeni hegaa dummateta eriyaaba gidikko paaciyaan yiyaako tumma aadhdhane? Hega ne aadhdhiyaaba gidikko intte so aaway neeyo ay immaneshsha?

Taani na'atettn de'ishin ogiya buussaabaa turizzimiyanne baqqataabaa keehi daro hanotan siyo gishshawu ha'i tawu siyogee mule tawu ooratta giddenaaga ne eray? Neeni tawu ini galla ogiya yuussabaa turizzimiyanne baqqataabaa yoottiyode ta hegaa kase akeekko gishshawu mule oorata gidenaaga ta niyo he galla odabeykke gidenee ?

Neeni nu soo yiyo wode dumma dummanne keehi lo"iya mittaa ayfiyaanne atakiltteta akeekadi? He atakilttetanne mitta ayfeta ooni tookkaakko eray? Ooni tokkaakko ta niyo odiyaakko neeni keehii malaalettanaagashin hegaa gujjadaqa qoppadi?

Haga heeran keeh mal"iya qumanne keehi mal"iya tukkiya essoya tukke keettanne katta keetta neeni tana bessuuye? Neeni hegan bessiyaaba gidiko ta tarkka maanawunne uyyanaw yayyiyo gishshaw tanara utta ekkada tukkiyanne uyyute? Kattanne muute?

He gitaa adil"e ciishshaa malatiya caammaa wottiya na'aa eray? He na'aa ne eriyaba gidikko ane xeesutte? He na'aa xeessayda ta koyiddobaa tawu loytta oda, loytta oda simmada ta sunttaa I baliyaba gidikko loyttada zaarettada zaarettakka oda.

Gaamo Gofan keehi erettida kaaletiya aawati asay issoy issuwaara oyettioode issoy issuwaara uttidi sigettanadan eta maaddiyooga ne eray? He eretida kaaletiya aawata gaamon diya asay ubbay bonchchiyoogashin neen eray?

Nu baggaara meray keehi dumma dummabaappe shiiqqoogaa neeni eray? Koyro adil"e ciishshaa gidiyogaanne naa"anttoy maataa mala gidiyogaanne heezzanttoy zo"o gidiyogaa neeni akeekka eray? Zo"o gidiyogee I ayba qonccccissiyakkoshin ne qofa eray?

Wonttin qammi oduwa odiya he qanttanne arssa keehi lo'iya puulanchcha maccaasiya maallado maallado oduwa odiyo wode taani oosuwa oottiyogan aggada o ezggayidda diccoogaa ta niyo yootidanaa? He mishiriya ha'i taani wodeppe simmin be'iyodeekka keehi gastta gidiyoogaa ta niyo ha'ikkashin hassayissidana?

Koronay Toophphiya gelido wode gallassan gallassan televizhzhiiniyara asay yi yiidi asaassi erissuwa odiyo wode neeni he wode ay oottayshsha? Ne he wode aappun Laytta na'eeshsha? He erissuwa ne akeekadiishsha?

Issi mishiriya zambbiliya oyqqadanne markkatto giya biyo wode ba wozanan zal"iyaa zal"ada ba naatussi koshshiyaaba ekkada ha soo yaanawu qopiyoogadan eraassa gidenne? Yaatin coo sa'aappe maatappe denddinne issi kayssoy I zambbiliyaa giddon gelir a zal'anawu oyqqido biraa ekkigiko a zal"iyaa zal"ennan ba so mela kushee yaanagakka eraassa gidenne!

Dumma dummasan kaqetti beettiya bootta woraqatan xaafettida erissuwa neeni nababiyo wode niyo nabbabboy keehi qallalleeyyee keehi nena barchcheyii? Yaatin keehi Nena barchcheyiyaaba gidikko ne waatada hegaa giigissana danddayay? Hegaabaa neeni wotta dentta qoppa eray?

Nu soo aayyiya zal"iya keehi luxa eriyooga taan eridooy awudekko neeni eray? Taani naa'atettan diyoode nu so aayyiya oyssa zal"iyoogashin ta niyo yooya eriyaana ? Nu soo aayyiya oyssa zal"iyoode iyyo keehi lo"iyaaba aybbakko ta niyo yoota eriyaana?

Bakaaloy ba na'aassi keehi lo"iya bootta caammaa shammi simmin ne hegaappe simmin A na"ay he caammaa wottishin ne be"a eray. He caammaa I wottin ayyoo giigideeyee hegaappe simmin haraa biidi woggaa laammidee? He caammaa mala hara asi wottin ne be"a eray?

Beni taani naatettan diyo wode nuson televizhiiniyan haa yiidi oduwa odiya asayi tawu mule nusoo yiidi utti haasayiyo haasaya malatiyabata niyo odidanaa? He asata ha'i ta diccada be'iyo wode keehi michchiyogaadan ne erayi?

nu heeran de'iya keehi lo'iya usha keetan ubatoo attuma asay shiiqi ekkidi ushaa uyiidinne matotidi qammissiyogan macca asati keehi yiilottiidinne yeekiidi yiidi pe'iyogaa ta niyo yoottidana, hee macca asati qassi guutta banta azzinatu gaasuwan banta naatussi mizziyogaa xayiyoogakka siyiyoogee nena keehi azzanttenne.